Aazayizayi oyeli mo taya ningi oyendji moshilongo shetu shaNamibia, molwaashoka oyeli tayeyamo taya ningi oongeshefa. Ohaya kutha nee iinima kiilongo yawo, yo tayeya ya landithe moshilongo shetu.

Olundji konyala shampa wi ilonga nuudhigu eto mono iimaliwa oyindji ano wuna iimaliwa oyindji nenge ngoye omuyamba ohashi ku simanekitha kaantu shivulithe aantu mboka kayena iimaliwa, noshili shapuka omathimbo gamwe oshoka aantu ayehe oyapumbwa okuningwa nawa nande owuna iimaliwa nenge kunasha.

Ekopi lyokolusheno olyi li tali landithwa kondando oshona nayi. Ondando yalyo yonale oya li 719 ndele paife ondando oya ya pevi noyaninga 599.

Aantu yamwe mboka yaya kiiputudhilo yokwilongela iilonga yopomake oyeli ne ha kaninga oongeshefa dhayo. Mongeshefa oha ya ningi ne iinima ngashi iipundi mbyoka taya vulu oku landitha etaya mono iiyemo yawo.

Iimaliwa oyi li ya simana oshoka ohayi tu kwathele tu lande iinima mbyoka twa pumbwa naambyoka twa hala. Ohayi tu kwathele okulanda iikulya, opo tu lye, ohayi tu kwathele okulanda iikutu opo tu kale tu na omizalo.

Uuna wuli megumbo kuna kutya iimaliwa otoyi kutha peni opo wuvule okwiikwathela otovulu nee okutameka ongeshefa yoye eeto landitha iinima yoye opo wuvule okumonamo iiyemo opo wuvule okwiikwathela nenge toyi kehangano lyontumba tolilongele etali kufutu iimaliwa.

Iimaliwa oyi li ne tayi dhana onkandangala moonkalamwenyo dhetu, oshoka iinima ayihe konyala owa pumbwa oshimaliwa opo wiinyenge. Opo wumone iikulya owa pumbwa iimaliwa, opo wuye pehala lyontumba owa pumbwa okufuta ohauto nenge to tula mohauto omahooli shoka tashika pula iimaliwa.

Iimaliwa oyili ko nee pa maludhi, opuna iimaliwa yomafo po opuna iimaliwa iikukutu. Nakehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yoolokathana.

Ombanga ya FNB oyili tayi lanitha oongodhi yopeke ndjoka hayi iithanwa Iphone 16, ndjoka kwali yina N$23,499, nondando oya kuluka yeya po N$21,999.

Iipilangi oyili hayi zi komiti niipilangi oyili ya simana, oshoka ohayi longithwa momikalo dha yoolokathana. Iipilangi ohayi longithwa oku ninga oombete, ohayi longithwa okuninga iitaafula nohayi longithwa wo okuninga oosikopa.

Oositola oshili nee dha simana oshoka ohadhi etele aanyasha naantu moshilongo iilonga. Odhili woo dha simana, oshoka ohatu vulu oku kalanda mo iinima mbyoka twa pumbwa momagumbo getu, ngaashi, oothewa dhoku iyoga, omagadhi go kugwaya, niikulya yokulya.

Omagumbo goomondolopa ogeli ganukapo gevule omagumbo ngiiti, komagumbo gondolopa to vulu ne okwadhamo olusheno ndoka taluminikile aantu usiku, ohamu adhika etelemundo moka aantu tayavulu okutala, ohamu adhika ano iinima iwanawa yanukapo.

Iitaafula ohayi longithwa kehe pamwe. Ohayi vulu okulongithwa momagumbo moka to vulu okuyi longitha mokombitha, uuna nando oto li sha pehala lyokulya wa thikama, okayaha koye oto ka tenteke owala poshitaafula, e to kutha oshipundi e to lile ko. Iitafula ohayi vulu okulongithwa kosikola mpoka aanasikola taa vulu okutenteka po omambo gawo e taa kuutumba kiipundi e taa nyolele ko.

Iipindi oyo mbika. ombaanga yo FNB oyili tayi landitha ofiliza yopashinanena, ndjoka ondando yayo yaya pevi, yali yina omayovi omulongo nalimwe, omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi, ndele paife oya kulukila komayovi omulongo, omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi.

Oositola odhili hadhi landitha iinima mbyoka hatu kala twa pumbwa moonkalamwenyo dhetu ngaashi oongodhi, iipundi, oongaku, iikulya niikutu kakele ku tu landithila iinima mbyoka hatu kala twa pumbwa ohayi gandja iilonga kaakwashigwana moka taya vulu okumona iiyemo yawo opo ya vule oku ikwathela.

Dhimwe dhomoongeshefa ndhoka tadhi dhana onkandangala maanyasha yaNamibia mboka kaaye na iilonga mongashingeyi, ongeshefa yokulanditha iikutu, niinima yilwe. Aanyasha mbaka ohaya yi muAngola nomuSouth Africa, moka haya ka landa iinima, sho taye ya moNamibia taya tula ko oondando dhawo, e taye dhi landitha, omo nduno haya vulu okumona iiyemo yawo.

Ombaanga yoFNB oyili yimwe yomombaanga hadhi longithwa moNamibia. Kakele moNamibia oFNB ohaya adhiwo wo muSouth Africa. Uuna wapumbwa uuyeyele kombinga yombaanga ndjika nenge wahala epukululo oFNB oyina onomola yawo ndjoka to vulu okudhengela wu pule omapulo kehe wuna.

Oosikopa odhili hadhi longithwa momagubo .Ohadhi longithwa mondunda dho ohadhi vulu woo okulongithwa mokombitha .Mokombitha ohadhi longithwa okupungula uukopi ,uuyaha ,oofoloko ,oosiindo nosho woo oombele. Mondunda otovulu woo okupungula mo iikutu yoye ngoye otovulu woo okutula mo oongaaku dhoye.

Uuna wi iyadha wu li pehala lyontumba kushi po omuntu gweye kushi mpa wu li oto vulu okuya mohotela. Mohotela ohamu kala mu na ombete, okandjugo nakehe shimwe toka pumbwa nongele owa sa ondjala oto vulu oku ya wu ka lande iikulya mohotela wu lye.

Ombaanga yaStandard Bank oyali yina ethigathano moka mwali tamu sindanwa ohauto nohauto ndjika oya mono nduno mwene, mo omwa monika omusindani ngoka a sindana ohauto ye yombaki nohauto ye ote ke yi pewa momasiku gahamano gaFebluali omvula oyo tuu ndjika.

Oongeshefa dhiikutu odhili dhimwe dhomoongeshefa ndhoka tadhi dhana onkandangala moshilongo shaNamibia notayi kwathele aakwashigwana yaNamibia ya mone iiyemo yawo. Otu na aantu yamwe yiilonga koosikola ya mona oonzapo ndele inaya mona iilonga ndele aantu mbano ohaya yi nee yakalandithe iikutu moka haya mono iimaliwa.

Iinima yimwe mbyoka hayi landithwa moositola dhaNamibia ohayi mbesitelwa kiilongo yilwe, oshoka iinima yimwe mbyoka ihayi ningwa moshilongo shetu shaNamibia, onkene oongeshefa ndhika oonene ohadhi mbesitele nduno kiilongo yokondje, opo iinima mbika yimwe yi etwe mo, opo yi landithwe moositola dhaNamibia. Iinima mbika ongaashi nduno omayonaisa.

Iimaliwa oyili yimwe yomiinima mbyoka hatu longitha moonkalamwenyo dhetu dha kehe esiku noyili ya simana noonkondo. Iimaliwa oyili po pamaludhi, otuna iimaliwa iikukutu, tse otuna wo iimaliwa yomafo.

Oositola odhili dhasimana oshoka moositola ohatu adhamo iinima oyindji mbyoka twapumbwa naambyoka hatulongitha momagumbo getu kehesiku nomoonkalamwenyo dhetu. Moositola ohatu adhamo ne iikulya ngaashi, oomboloto niiyimati, ohatu adhamo oothewa dhokwiiyoga, ohatu adhamo omagadhi gokugwaya, nosho wo ohatu adhamo omawusila.